Omushaija nashoha omu nyanja. Ari mu bwaato omu maizi g'enyanja.

Abaana babiri bakwataine aha mabega nibatambura omu ruguuto orw'eitaka omu maisho hariyo ekibira ky'emiti.

Omushaija natsindika egaari, enyima yeeye hariyo ebijwaro, n'abantu n'abaana.

Abashaija bashatu barikupanga etanuuru baine kahumba n'enyungu omuntu ondiijo ari enyima kuri enyuma y'amatafaari hariyo n'amaju

Akatare, omukazi aine akaveera ka kinekye ari omu katare hariho za mavuuri n'entundubaare n'amaju.

Engaji eshutamire ahansi ,erikwiragura omukibira hariho emiti ya kinyatsi.

Ekanisa eyetoreire emiti y'ekyindo n'ebindi biti omu mbuga.

Ekinyonyi kiramanywa nk'akanyunya kiri ahaitagi ry'omuti, kiratukura.

Omukazi naagura ebintu aha mudaara ari na muhara weye . Hariho za wotameloni, emicungwa , emiyembe n'ebindi.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

Ekinyonyi nikiguruka omu mwanya. Kishashanwiire amapapa gakyo nikiguruka.

Omukazi naashoroma omwani guhiisize ajwaire enkofiira eratukura.

Motoka eyegwire ebitookye harimu omushaija ayemereire enyima ya roore akwatiriize ha byoma. Ekitundubaare kizingire kiratukura oruguudo.

Enjoki emwe eyemereire aha kimuri kya kinekye kuronda omweyangye gw'okukoramu obwoki.

Enjoki eri omu kimuri kurondamu omweyangye ahagati.

Ekyererezi ky'omushana gw'ekireegabazaana amaato omu nyanja.